Isikolo sabantwana abancane inursery silezitulo ezinhle kakhulu lamatafula okusetshenziswa ngabantwana uma besidla kumbe befunda.

Isikolo semfundo yaphansi ephrayimari abantwana abanengi sebekwazi ukusebenzisa ama khompuyutha, ama khompuyutha anikeza abantwana ulwazi ngoba kulezinto ezinengi kakhulu.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi ephrayimari bafunda behlezi emabhentshini amahle kakhulu bebhalela ematafuleni amahle abantwana kumele behambe esikolo ukuze babe lempilo enhle.

Isikolo semfundo yaphansi iprimary kutholakala amabhentshi lamatafula. Abantwana bafunda behlezi emabhentshini bebhalela ematafuleni. Lokhu kuyenza abantwana befunde bekhululekile.

Isikolo semfundo yaphansi ePrimary. Abantwana abancane bahanjiswa esikolo ukuze bafunde babelempilo enhle. Abazali bakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana esikolo .

Abantwana bemfundo yaphansi kumele bayenze imidlalo etshiyeneyo. Imidlalo iphathisa kakhulu abantwana ekuvikeleni imkhuhlane emizimbeni yabo njalo bakhula behlakaniphile

Isikolo semfundo yaphansi. Uhulumende ukhuthaza abazali ukuhambisa abantwana esikolo ukuze babelempilo enhle.

Uhulumende uphathisa abantwana bemfundo yaphansi ngokudla lokunye okutshiyeneyo. Abazali bakhuthazwa ukuhambisa abantwana esikolo.

Isikolo semfundo yaphezulu. Abantwana sebetshayisile esikolo. Sebehamba ezindlini. Abazali abanengi bahambisa abantwababo eziikolo, ukuze bathole imisebenzi emihle.

Esikolo semfundo yaphansi i-Primary abantwana be primary banikezwa ukudla nguhulumende ukuze bafunde bekhululekile njalo besuthi izifundo zabo zingene

Izikolo zemfundo yaphansi kumele kube lezitulo lokunye okusetshenziswa ngabantwana ukuze abantwana bafunde kuhle njalo bekhululekile

Isikolo semfundo yaphansi eprimary uhulumende ukhuthaza abazali ukuthi bahambise abantwana ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu babelempilo enhle kusasa.

Izingwalo zabantwana beskolo semfundo yaphansi eprimary. Abantwana beprimary balezingwalo ezinengi ezokubala ukuze babelolwazi bakhule bekwazi izinto ezinengi njalo baphumelele ezifundweni zabo.

Uhulumende uphathisa kakhulu abantwana abafunda izikolo zemfundo yaphansi ubanikeza ukudla, izingwalo lokunye okusetshenziswa esikolo

isikolo esikhulu esiyakhwe kuhle kakhulu esemfundo yaphansi abantwana abanengi bakhuthazwa ukuthi bahambe esikolo ukuze bakhule behlakaniphile njalo bathole imisebenzi emihle

Abantwana bemfundo yaphansi, bakhona abantwana abangezwayo abafuna umbalisi ababakhuzayo njalo nje. Abantwana bangekela ukukuzwa bayayenza ezinye izinto ezimangalisayo.

Isikolo semfundo yaphansi eprimary silebhakani elibhalwe ibizo lesikolo sona siyakhwe kuhle kakhulu. Abantwana bahamba esikolo ukuze babelempilo enhlle.

Abantwana bemfundo yaphansi. Bafundiswa uzinto ezitshiyeneyo. Okunye abakufundayo yizinto ezisetshenziswa ngabantuemakhayaya ezifanana lamakhuba lokunye okutsheyemǰeyo.

Ezikolweni ezinengi ezemfundo yaphansi. Sokulezindawo ezidlalela khona abantwana. Ngoba ukudlala kuyenza imizimba yabantwana ikhule kuhle njalo ivikelekile emkhuhlaneni emnengi.

Abafunda esikolo semfundo yaphezulu esecondary. Abafundela ukuba ngomakanika. Balomtshina abafundela kuwo, ukulungisa imitshina.

Isikolo semfundo yaphezulu isekhondari abantwana abenza izifundo zesayensi bafundisana betshengisana ukuthi imithi ihlanganiswa njani.

Isikolo semfundo yaphezulu, kulabantwana abafundela imisebenzi yezandla. Abanye bafundela ukuba ngoma Kanika. Kuhle ukufunda imisebenzi yezandla ngoba uyabe uzaziyenzela izinto empilweni.

Abantwana besikolo bafunda belenjongo yokuthola imisebenzi uma bangaphumelela ezifundweni zabo ikakhulu labo abasezikolo ezemfundo yaphezulu.

Imisebenzi yezandla efundiswa abantwana ezikolo zemfundo yaphezulu iyaphathisa kakhulu uma abantwana sebesukile ezikolo.

Zikhona izikolo ezifundisa abantwana imisebenzi yezandla imisebenzi yezandla mihle ngoba izayenza abantwana bakwanise ukuziyenzela izinto

Esikolo semfundo yaphezulu esecondary abantwana bafunda izifundo ezitshiyeneyo bakhona abanye abafunda izifundo zesayensi labo bantwana bafundela ukwenza imsebenzi etshiyeneyo.

Abantwana bafundela imsebenzi yezandla enjengokuba ngumakanika besasesikolo eyefundo yaphezulu eSecondary lokhu kuyenza bakhule bekwaz abakufunayo

Ukudweba kuyisiphiwo esivela kunkulunkulu. Amantombazana esikolo senfundo yaphezulu batshengisa abakudwebileyo okuhle kakhulu.

Isikolo semfundo yaphezulu kulendawo lapho abafundi abahamba khona besiya bala kulezingwalo ezinengi lamatafula lezitulo lapho abahlala khona uma bebala.

Indlu yokubala kulezingwalo ezinengi ezisetshenziswa ngabafundi abemfundo yaphezulu eyunivesithi. Abantwana abanengi babala izingwalo ukuze baphumelele ezifundweni zabo.

Iskolo semfundo yaphezulu esecondary. Eskolo kutholakala abantwana abatshiyeneyo. Abanye abantwana bakhaliphile ezifundweni zabo abanye njalo babamba ngamandla ekufundeni.

Uhulumende ukhuthaza izikolo ezinengi ukuthi zisebenzise amakhompiyutha uma abantwana befunda lokhu kwenza abantwana bekhule behlakaniphile njalo befunda kuhle

Isikolo semfundo yaphezulu esecondary. Kulabantwana abafundela ukuba ngo makanika. Abantwana laba balemitshina eminengi phezu kwe tafula abayilungisayo.

Minengi imisebenzi yezandla efundiswa abantwana besikolo semfundo yaphezulu esecondary. Abantwana abanengi bathanda ukwenza umsebenzi wokupheka.

Izikolo zemfundo yaphezulu zifundisa abantwana imisebenzi yezandla imisebenzi yezandla iyenza abantwana bazenzele izinto zabo noba sebesukile ezikolo

Isikolo semfundo yaphezulu esekhondari kutholakala okusentshenziswa ngabantwana okufana lamatafula lama bhentshi abantwana besekhondari bafundela ukuthi baze bayefika eyunivesithi.

Iskolo semfundo yaphezulu esecondary bafundisa abantwana imisebenzi yezandla. Bakhona abantwana abafundela ukufaka impompi zamanzi ezindlini.

Abantwana beskolo semfundo yaphezulu e secondary bahlezi belalela okukhulunywa ngumphathi weskolo mayelana ngokuziphatha kahle kwabo.

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu eSecondary basegangeni laba balisi babo bafundiswa ukuthi bengalondoloza kanjani imvelo

Noma uhulumende ekhuthaza ukuthi abantwana bahambe esikolo, abazali abanengi kabenelisi ukuhambisa abantwana baze beyefika esikolo semfundo yaphezulu e secondary.

Isikolo esiyakwe kuhle kakhulu esemfundo yaphezulu e 'secondary '. Abantwana abahamba eskolo bafundela ukuthi bayephambili baze bayefika eyunivesithi njalo batholo imisebenzi abayifunayo.

isikolo semfundo yaphezulu e secondary abantwana bafunda izifundo ezitshiyeneyo ababalisi bababhalela abafuna ukukufundisa amabhodini

Ibhakane elikhulu elibhalwe ibizo lesikolo semfundo yaphezulu. Libhalwe njalo izifundo ezitholakala kuleso sikolo.

Umbalisi ukhuluma labantwana besikolo semfundo yaphezulu abahlanganisela abafana lamantombazana, ebafundisa ngokuthi baziphathe kahle ukuze bafunde kuhle.

Iskolo semfundo yaphezulu esekhondari, esiyakhwe kuhle kakhulu. Abanye abantwana bayafunda behluleke ukuyafika esekhondari ngoba abazali kabalamali yeskholo.

Isikolo semfundo yaphezulu esihle silamabhakane amanengi egedini elinye ibhakane libhalwe ibizo leskolo .Abantwana bahamba eskolo ukuze bathole imsebenzi emihle .

Izikolo zemfundo yaphezulu eSekhondari ziyafundisa abantwana imisebenzi yezandla. Abanye abantwana bafundela ukuthunga.

Izikolo zemfundo yaphezulu, isekhondari, sezinengi kakhulu, kodwa abantwana abaphumelela ezifundweni zabo ukuze bayefika eyunivesithi balutshwana kakhulu.

Abantwana abanengi abafunda esikolo semfundo yaphezulu e Secondary bafunu ukuphumelela ezifundweni zabo baze bayefika e University.

Abantwana bonke besikolo semfundo yaphezulu babuthene one ndawo abanye bahlezi abanye bamile befundiswa ngokuziphatha kahle langokuzivikela emikhuhlaneni eminengi.

Abantwana beskolo semfundo yaphezulu esekhondari. Bakhangele ukuthi bengaphumelela ezimfundweni zabo bazakuyaphambili abezebeyefika eskolo semfumdo yaphezulu eyunivesithi.

Amantombazana labafana besikolo semfundo yaphezulu bagida umgido wesintu. Lokhu kuyathokozisa ngoba abantwana bazahlala bekwazi isintu sakibo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu esekhondari abahlanganisela abafana lamantombazana bagida umgido wesintu,,abantwana kumele bafundiswe isintu sakibo ukuze bekhule besazi.

Ibhakane elifakwe emdulwini wesikolo semfundo yaphezulu ibhakane libhalwe okufundwa eskolo ukuze abantu abahambisa abantwana babekwazi ukuthi kufundwani.

Esikolo semfundo yaphezulu abantwana besikolo badlala imidlalo etshiyeneyo imidlalo iyenza imizimba yabantwana ihlale ivikelekile emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Izisebenzi , eskolo semfundo yaphezulu, ezifana labombalisi, abaphathi beskolo, balamahofisi abasebenzela kuwo amahle.

Izikolo zemfundo yaphezulu amayunivesithi setholakala endaweni ezinengi emazweni atshiyeneyo abantu abanengi sebehambisa abantwababo ezikolo ukuze befika eyunivesithi.

Kulezindlu ezayakhwayo esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi ukuthi zihlale abantwana besikolo ngoba abanengi bavela khatshana.

Abantu abadala labo bayavunyelwa ukufunda ezikolo zemfundo yaphezulu,, eyunivesithi akukhethelekile ukuthi baleminyaka emingaki

Abantwana abafunda esikolo semfundo yaphezulu, bafundela ukuthi bathole imisebenzi abayithandayo. Njalo ebanikeza imali enhle.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu, eyunivesithi balakho ukuhlala phakathi esikolo. Abanye yibo abavela emakhaya bebuya esikolo.

Ukufunda usiyafika eskolo semfundo yaphezulu eyunivesithi. kuhle ngoba kuyayenza uthole umsebenzi owufunayo. Njalo uphile kuhle.

Izingwalo zinengi kakhulu ezikolo zemfundo yaphezulu. Abafundi babala izingwalo ukuze babelolwazi olunengi

Izindlu ezihlala abantwana besikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi ziyakhwe kuhle kakhulu Laphakathi kuhle kulemibheda emihle kakhulu

Isikolo semfundo yaphezulu siyakhwe kuhle kakhulu abantu abanengi bahambisa abantwababo esikolo lesi ngoba bafuna bathole imisebenzi emihle.

Kulamahofisi amakhulu alungiswe kahle kakhulu asetshenziswa ngombalisi labaphathi besikolo semfundo yaphezulu yeYunivesithi.

Eskolo semfundo yaphezulu euniversity, kulezitulo ezinengi ezibomvu labantwana beskolo. Abantwana beskolo bafunda beze beyefika euniversity ngoba bafuna ukuthola imsebenzi abayithandayo

Izikolo zemfundo yaphezulu, amayunivesithi. Amayunivesithi semanengi emazweni wonke. Abanengi abafundayo bafisa ukufunda beze beyefika eyunivesithi.

Abafundi bemfundo yaphezulu eyunivesithi bafundiswa kusetshenziswa ithekhinoloji lokhu kuya kuyaphathisa kakhulu ombalisi ngoba kabasabhali izinto ezinengi ebhodini.

Iphepha elibhalwe ngamabala amancane. Iphepha leli lifundisa abantu imbali yezihlahla ezinengi, ezinye ezavela emazweni atshiyeneyo.

Kuhle ukuthi abantwana bafunde baze bayefika ezikolo zemfundo yaphezulu eyunivesithi kodwa abazali abanengi kabenelisi ukubhadalela abantwana imali yesikolo.

Ukufunda usiyafika esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi sokuvamile kakhulu kulezi insuku. Abantwana abanengi sebefuna ukufunda ukuze bethole imisebenzi abayifunayo.

Kunzima ukuthi abantwana bafunde baze bayefika esikolo senfundo yaphezulu eyunivesithi .Lokhu kwenziwa yikuthi abazali abanengi kabalayo imali.

Banengi abantwana abafisa ukufunda baze bayefika ezikolo esemfundo yaphezulu eYunivesithi kodwa lokhu kuyehlula ngoba abazali bengela mali.

Eskolo semfundo yaphezulu e university. Abantwana bafunda izifundo ezitshiyeneyo ezihlanganisela osayensi .Basebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Abafundi esikolo semfundo yaphezulu eYunivesi balalela umbalisi ebafundisa. Abafundi abanengi bafundela ukuthi bathole imisebenzi emihle.

Abantwana abanengi sebefunda emayunivesithi. Wona amayunivesithi semanengi kakhulu emazweni amaneni ngoba abazali sebefundisa abantwababo baze bayefika emayunivesithi.

Isikolo semfundo yaphezulu eYunivesithi kulabantwana abafundela ukuba ngodokotela abantwana bafundela ukusebenzisa imitshina abayisebenzisa uma sebengo dokotela.

Isikolo semfundo yaphezulu .Umbalisi ufundisa abantwana .Abantwana abanengi abafundayo lezinsuku bafuna ukuye fika e university ngoba kuzayenza bathole imsebenzi abayifunayo .

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi balakho ukubuthana befundisana abakufundeleyo lokunye abangakakufundi ukuze babelolwazi.

Isikolo esifundisa omongi labomongikazi lalabo ababona ngokwemithi lamaphilisi sikhulu kakhulu. Kulebhakane elibhalwe ibizo lesikolo.

Ukufunda usiyafika esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi kwakuyinto emangalisa kakhulu ebantwini kodwa khathesi abantwana abanengi sebefunda besiyafika eyunivesithi.

Iskolo semfundo yaphezulu, iyunivesithu. Iskolo siyakhwe kuhle kakhulu, siyabukeka. Abantwana abanengi bafunda besiyafika ezingeni laphezulu (eyunivesithi) ukuze bathole imsebenzi abayifunayo.